Pɔɡesaraa la are ka napɔɡe zupili vɔɡele o zu ka pɛn kaŋa ɡyere o bɔɡɔ ka ba sɛɡe eŋ a pɛne poɔ te sããkonnoo gaana noba are la o lamboe ane o puori dɔɔ kaŋ la are o puori a tara maake.

Kõɔ lɔre la are ka pɔgebɔ ane dɔbɔ meŋ are a kyɔŋ kɔŋ-ɔŋ boma, k'a mine la talakpoŋ, gaalori ane rɔbare kyɛ k'a Pɔge kaŋa meŋ tuo a kõɔ ane rɔba a kyɛnɛ gɛrɛ.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

Neŋyaga la are ka bamine vɔgele zupile, ka bamine zɛge karetabɛrɛ ka sɛgere be a karetaare ŋa pkɔ, k'a karetakpoŋ ŋa kaŋa taa neɛ enfuoni kyɛ ka sɛgere naŋ be o poɔ.

Duori yaga o maŋ yeli ka o wa wono yelyaga tontonmo la be weɛ poɔ ka ba mine le zutalaa ka ba mine meŋ kyigi namaaroŋ ba mine vuunee la ka ba mine meŋ are deŋdege.

Die poɔ la ka kusime dakogiro biŋ ka tabol biŋ a die sonsogere ka dogelee ne tepuuri dɔgele a tabol zu, ka gama meŋ dɔgele a tabol zu ka tepuuri be a tabol puori ka dakogiri meŋ biŋ kɔge a tabol.

Pɔgesarre bayi la are teɛ puli ka ba yɛremɛ e ŋmaara lɛ ka a kaŋa a deɛlɛ yɛremɛ miri zu ka booti meŋ biŋ a be ka noore meŋ are a yɛremɛ puliŋ.

Nempeɛle la zeŋ develaa kaŋa poɔ ka kaŋa are ba niŋeŋ a su yɛremɛ k'o e zeɛ kyɛ taa maki a yele yɛlɛ ka ba kyɛllɛ, woɔ meŋ dɔgele la boŋkaŋa zu.

Sori zu la ka pɔgba banaare kyɛne ka bata mare biiri ka bayi tuo boore ka boma be a boore poɔ ka kang tuo roŋba ka pɔge kang meŋ pɛle gaŋloŋe kyɛ kaa pɔge kang meŋ tiire kataweɛ ka Dagaaba booluu naamaaroŋ.

Dagilee la biŋ ka karetapeɛle su su eŋ o eŋɛ ka nobɔ ŋmaa gyiluu, a nobɔ su la ɔɔre kpare, a bamine zuri kpalɛɛ la.

Pɔge la dɔɔ a duori tewɔmɔ ka aŋkaare be talalee poɔ ka maŋgori meŋ be talabilii poɔ, ka kommie be bootiri kyɛ ka bɔɔdeɛ meŋ dɔgele seŋkyige seŋkyige.